Hello my people, wetin i wan discuss about today na dis guinea corn leaf. First of all, you must know sey guinea corn leaf na one of the cereal crops Some people dey call am sorghum. So, dis guinea corn leaf They dey plant am for asia and africa. For africa, another place wey de dey plant am well well na Nigeria. If you come Nigeria, if you go northern Nigeria, you go see sey people dey plant am well well. So, dis crop dis plant wey you dey see so, the importance of dis plant plenty and e dey come in different species. One of the importance of dis plant be sey, they dey use am do different things and e get health benefit. Things wey they dey use am do: they dey use am do porridge, they dey use am do tuwo. If you go northern part of Nigeria, you swallow food wey e dey call tuwo, they dey use am do am. they dey use am do pap. They dey use am do beverage. They dey even add am beverage wey i mean na alcohol be dat one. They dey use even add am for flour. Things like pancake and things like dat. And e get health benefit wey be sey if person get sugar illness for body dis um guinea corn, e go good make person dey take am time to time because e dey cure all dos diseases wey dey body. We fit use am do porridge. So, dis one na the little thing wey i wan talk about guinea corn. Den the leaf wey you dey see so. dis one i just talk about the grains oh. The leaf of dis guinea corn some people dey use am do tea. Some people dey use am e go dry and they go give animal mey e chop as food. Thank you very much.

Hello my people, today I wan talk about fruit shops, fruit shop, na shop wey be sey dem dey sell fruit. And wetin be fruit, fruit na anything wey be sey, dem dey plant am, dem dey plant am for farm or for house, dem dey plant am, dem go fit chop am like dat, di fruit wen dem dey komot, dem go fit chop am like dat wey be sey, you no go need cook am oh. most of dis fruit, e get examples of different fruit wey we get. We get fruit like orange, we get di one like pawpaw, we get carrot, we get different fruits. dey nyafu nyafu, pineapple, apple, mango dey plenty, dem dey very different. So dis furit shop, and all dis fruits, dem get their benefit for body. One: dem dey give us, dem dey boost our immune system. Like e go make our body dey strong well well. And some peoplde dey take am take make juice, dey sweet for mouth, instead of you to go to dey take sugar wey be sey, e go dey spoil your body, e better make you just take fruits. Some people dem dey even use am do juice, like you go [urn] water melon juice, you go see pineapple juice, all dis one mango juice, all dis one dem dey get am from fruit, so fruit e dey very important well well oh, make person dey use am, make person dey grow am, and again another benefit wey person fit get from fruit be sey, if you farm fruit you go get money plenty well well for inside if you don sell am, so na di small thing wey I wan talk about fruit bi dis, thank you very much.

my pipu una weldone oh. today i won discuss about fry produce first of all mey we know sey dis fry produce how de dey tek get am? dey dey get am through wheat. if you plant wheat, and dis wheat most of di countries wey dey plant wheat, na china na dem be di highest producer na dem dey produce am well well follow by countries like canada, usa russia, so na there de dey plant am so dis wheat after de don plant am di next thing be sey they go process am e go turn floor, after e doon turn floor, dey o kon sell am. if de don sell am, pipu wey won dey do business wey be sey dey go fry things like chinchin, dey go fry things like buns de go fry things like poff poff, meat-pie, dey o kon buy am after de don buy am de o kon process am dem too dey go con add water de go mix am mix am after de don mix am wit water de go put their ingredient like sugar, yeast, de go put things like milk, butter, and other things wey be sey they go like put inside, after de don put am, de go mix am, dey go allow am e go sweel up, di yeast go work for he bodi dey go mek am swell up after e don swell up de o kon put oil for fire, dis oil wey dem put for fire, dis oil go hot aftr e don hot, wey e don hot wey be ey e dey normal, after dis thing wey de won use, dey go kon cut am into shape wey dey won do am, de o kon put am inside dis oil, de go allow am mey e dey di fire mey e fry well well after di color don cange mey e turn brown, you o kon remove am dat won na signs wey be sey di thing don done be dat. after dey don remove am, di next thing wey de go do, den go allow am e go cool down, den go serve am pipu wey won buy go buy am, pipu wey won chop go chop am thank you very much.

Hello wetin i wan discuss about today na germination. First of all, mey we even understand wetin be germination. How you wan take start am? The first thing wey you go start be sey? before you go plant any seed, you go look for soil wey fertile. You go make your ridge. After you don make your ridges, you go dig small hole. You go put your seed inside of wetin you wan plant. Whether na corn, whether na cassave, whether na yam. Anything wey e wan be. Whether na maize, whether na beans. After you don put am inside. The next thing wey you go do be sey you go cover am. After you don cover am you go put water. You go make sure sey where you plant am, na place wey be sey sunlight dey shine am because germination as you dey see am so, e need, na process wey be sey seed wey you plant, you go comot to form new plant. And how this thing wan take happen be sey you go need things wey be sey germination need. One, germination need air. Mey you no go plant for place wey be sey air no dey enter. E need sunlight, e need heat, e need water. So dis four things if e no complete, your germination no go good oh. So, how germination dey take happen be sey after you don plant wey you don add water Den the seed, the energy wey dey, e go use am come out. If e come out, the first thing wey e go come out na the root. Den the small leaf go follow. The seed go swell up wey be sey the root go come out den the small leaf go follow. Dat leaf wey follow wey go come outside e go con dey use sunlight dey generate e own food through wetin oyinbo dey call photosynthesis. After e don happen. Den dat is how your seed go dey grow. and before you know e go turn to another new plant. Thank you very much.

So today I wan discuss about bananas wey be sey you go get am ready for dis market day. How you wan take do be sey, if you don harvest your banana and you wan carry an go market, first of all wetin you go do be sey, you go make sure sey doz banana wen you harvest, you clean am, you check anyone wey don over ripe or anyone wey don spoil, you go remove am from di remaining one, you go put am for one side. And di next thing wen you go do be sey, anyone wey be sey e get dirty, you go wash all di banana you go dry am, and after you don dry am, you go make sure sey everything dey clean, after you don clean am, wen you don clean am up well well, you go make sure sey anyone wey be sey di stem too long, you go cut am, den you go come change am, you go check anyone wey be sey e get di same size, you go come put am for di same place, di one wey be sey, e good pass another one, you go put am, you go separate am from each oda. Den after you don do dat one, wen you make sure sey everything don set, you go come store am for place wey e be sey e dey dry, e dey cool, e get shade so dat make di thing nor come over ripe before di time go reach wen you go carry am go market and di place wey you go put am, make you make sure sey na place wey e be sey e no go quick spoil and e no go come over ripe too much. After you don do dat one, if you wan come carry am go market. Make you carry am go gently oh, so dat di thing no go drop for body, make e no cut, make any bacteria or anything, any nyama nyama make e no enter inside, so dat your thing go dey very fresh and e go dey clean well well so dat costumers, go patronize you, thank you very much.

Today i wan talk about cooking. Dis cooking you go happy as you dey cook the food. First of all, how you wan take happy as you dey cook food? If you wan happy as you dey cook food mey e be sey the food wey you dey cook na better food before you go cook better food, you go make sure sey all the things wey you need to cook the food, to prepare the food you go don buy am from market. You don set am down. If you don do dat one. The next thing be sey, you go put your firewood if na gas you get, if na kerosine stove. Anyone wey you get. If na electric cooker, you go turn am on. You go put water for fire. Anything wey you need to fry, you go fry am. And as you dey cook am so, mey you make sure sey all de thing wey you dey cook, e don set ready. Mey you no the process. Mey you know hou you go take cook am. As you dey cook am dey go, if anything spoil mey your mind no spoil. Na still part of learning of how to cook You go cook am. You go make sure sey e done very well. As e don done, you go allow am cool down, you go chop am. Mey you make sure sey you avoid food wey be sey e dey spoil body oh. Na im be food wey doctors dey tell us mey we no chop. Like too much sugar, too much oil, too much fat. All dos kind one e no good for body. Thank you very much.

Hello my people, today i wan talk about meal wey be sey e get nutrition for body. Wey be say e go work well well for body. E go sweet for mouth and e go work well well for body. Na im be ood wey be sey they use beans do am and avocado. Dis avocado na ruit wey be sey dem they call am pear. E be like butter. E dey e infact e sweet for mouth and dis one wey be sey they use beans do. If dem wan wan use beans do something whether you use am do moimoi or you use am do different thing. Dem dey even cook beans soup. Dem dey cook beans like dat. If you wan use am do moimoi you go first soak the beans. You go wash am comot the back. After you don comot the back. You go put your ingredient like pepper, onionss like dat. You go go grind am. After you don grind and you go come put your oil. Put your maggi, put your salt. If you like put crayfish. If you like put egg. You con do am into moimoi. You go put am either for leather or for leaf. E depend on which one you choose. So after you don do am like dat, you go come put am for fire. E go boil. After e don boil. You go make sure sey e don done. By dat time, e go don strong. You go come put am, comot am, put am for plate. You cut am, You cut am, you eat am with anything wey you wan eat am. So dis one now, you go fit eat am with avocado wey you keep. Wetin which one wey na dat avocado na im dem dey call pear. Thank you very much.